Omusajja omulimi ali mu kusiga ensingo mu ttaka zimere, ensigo ali mu kuziggya mu bbakuli nga bw'aziteeka mu ttaka.

Taata n'omwana bali ku lubalama lw'ennyanja bakutte amalobo agaloba ebyennyanja okufuna ebyennyanja.